Laco tye ka goyo cal iwang lutinu, lutinu man tye lutinu anyira ki lutinu awobe lutinu man tye ka kwero nen calo karama mo lutinu man gucung idog gudi gudu man ukato atir ki i ngegi i nge gudi man ki lok yung kuja tye iye bunga

Latin anyaka tye ka ngwec i bar madit latin anyaka man omako buk icinge bar man lum tye iye latin anyaka ni bene oruku bongo me kwan yadi bene tye i bar man

Man ot moko cik me lobo mo cal madwong bene tye i ot moko cik man cal ma tye-ni cal ma kigoyo agoya meja ki kom bene tye i ot moko cik man bandera me loboni bene tye i ot moko cik-ki.

Laco obedo inget obwo me mako rec laco man bene omako tol icinge laconi conge tye laco man eme bene tye laconi cinge bene tye laco man iye bene tye laconi bene kore tye.

Pii tye ka mol dul yen ki got tye i pii man lum ki tyen labolo tye i pii man pipa ki jerican tye i dog pii ni paip okato ki ipipa ki bene pai oakt ki i jerikan man ci donyo i pii man.

Dako ocung ki labolo ingete inge dako man tye iye odi mapol yadi mapol bene tye inge dako-ni lutino bene tye inge dako man lela bene tye i bar ma inge dakoni inge dakoni bene tye iye co mapol ma gitye i te yat co man gitye kacato nyanaya ki jami mukene mapol ata

Co abiro gitye ka tuku odilo ibar co abicel tye del ocol ento acel tye del otara co man guruku war ki cokci ityengi co aryo bene gupoto ingom

Labwor obuto ingom labwor man tye labwor ma laco inge labwor man tye lum ento lumme otwo woko labwor obedo ler maber mada dok ticce i lum man tye mapol

Lutino tye i ot kwan lutino man tye lutino awobe ki anyira lapwonygi bene tye i ot kwan man pepa mapol bene ty ma kingabo malo i ot kwan-ni ot kwan man tye ki wi bati wi bati man ki guru bao i kome cal bene tye inyim lutino-ni lutino man gubedo i wi kom

Kic tye iwi atura kic man tye ka cwiyo gin ma lim ma bedo i atireni kic konygi tye madwong bot atura dok bene kony pa atura tye madong bot kic atura man leng mada.

Amuka aryo gubuto i lum lum man tye i bunga yen bunga man kine okadte adida amuka-ni ite tye amuka man bene tunge tye aryo tunge acel tidi ento tunge acel dit amuka man bene wange tye tyen amuka man bene tye ceng tye ka ryeny adida

Laco tye ka lwoko cinge laco man tye ka lwoko cinge i pii man mol amola ot ma laco man tye iye kiweo matar cal apaya bene tye i nget laco man ma tye ka lwoko cinge-ni.

Laco obedo i yeya i pii laco man oruko kor bongo matar laconi oruko camongenye i wange laco-ni bene oruko kiyo i wange laco man bene oruko otok i wiye laco man omako rec i cinge cere bene tye i nget pii man pol bene tye i wi polo ceng bene tye ka reny.

Laco obino ka piko moo ka piko moo man tye inyim ot bati ot bati man kiwero kume matar i nyim ot bati man tye iye mutaka inget mutaka ni bene tye iye kom lapik moo-ni tye ma ocung inget ot piko moo

Laco ocung idogola laco man orukko bongo macol bongo man jarara tye iye laconi bene oruko camongenye laconi oruko otok cal tye i kor ot ka ma laconi tye iye-ni.

Co adek gitye i yeya yeya man tye i nam nam madit adada co aryo gitye ka keto pii nam wek yeya omede ki wot anyim nam dit adadai nam yun kuca bunga tye iye.

Dako tye ka pito muranga ki odero i nge dako man tye iye poto labolo ki yadi mapol dye kal ma dakoni ocung iye ni pe leng tutwal i nge dakoni tye iye ot bati.